Nachimba n zaya ka gbubi baaginima shɛbi nyaɣila baaginima nachimba maa puuni yino nyaɣila baagi sabinli ka zaŋ bodu piɛlli pa o zuɣu ni ka bii za o nyaaŋa ka pili zipili zaɣnuɣuso ka so mi be tooni ka nyaɣi baagi ka ye liiga piɛlli.

Paɣa ʒila soŋ zuɣu ka dabba za o nyaanga dabba maa puuni yino zala zuɣusaa ka yino za o tooni du'kpila zala bɛ nyaaga ka tihi mini mori be bɛ nyaanga paɣa yino ʒila tiŋa ka ye liiga zaɣa ʒee.

Ashiptini m boŋɔ paɣaba ata n ʒia yino ʒila kuɣu zuɣu ka gbibi kompita ka yino ʒi kuɣu zuɣu ka ye liiga piɛlli ka gbibi bia o nuuni ka teebuli mini kabori piɛngili ba paɣa yino ʒɛla zuɣusaa ka ye liiga zaɣa vakahali.

Salo n laɣim ziya shɛba wuɣi la bi nuhi zuɣusaa paɣaba mini dabba zaa n ziya yino wuɣila o nuu zuɣusaa ka pɔbi yee pɔbirigu ka ye liiga sabinli ka zi kuɣu zuɣu ka tihi mini mori ni flawa nima za bi yɛanga.